Shimuli shino, shimuli sha nabinzali silikho bumali ni bu nalubokha luwande lwe kumukhono kumusetsa ni luwande lwe kumukhono kumukhasi shabakho akari khumukhono kumukhasi kumusetsa shi bumali ni asi bumali.